Kune chikora chinoendwa ngendumurwa. Ndumurwa idzi dzinoenda dzokuma kuchikora dzoemba, dzorya, dzoata, dzinenge dzichidzidziswa zvakawandawanda ndiana mudzidzisi vavo. Ikona iyoyo kuchikora ino ndiko kwevanodzidziswa kunyora mazita avozve nekuti nezvakakosha muupenyu, nekudzidziswazve tsika nemagariro, nekudzidziswazve kuremeredza asharukwa avo.

Vana vadoko pavanoenda kuzvikora ndikwona kwavanoenda kodzidziswa kurima zveshe nekusima mbiti nekusima zvakawanda wanda apapo ndipo pavanodzidziswa kukosha kwezvirimwa, kukosha kwemimbiti.

Ana adoko ane nguwa yekuti aenda kuchikora anofundiswa zvakawanda-wanda. Anenguwazve yekuti vanombizwi imboembai, vombozihe umbonyorai mazita enyu. Vapedza vanodzidziswahe kunyora, kuemba kureketa kwemene vanodzidziswa kuchikora kwavanenge veienda.

Wakaenda kuchikoro kodzidziswa kuyemba kureketa vamweni vakhona vanoende kodzidziswa kuremeredza asharukwa neamweni antu anenga ari muntaraunda kuziya kuti uyu muntu musharukwa nekutekesa vamweni kana veidarikana naantu.

Ana adodori anozwi ngaaende avhurw anodzidziswa zvakàwanda anodzidziswa kunyora mazina awo kuremeredze nekuziya netsika nemagariro mundaraunda.

Vana vadoko vanoenda kuzvikoro kuti vodzidziswa kunyora, kuerenga nekuziya kuti antu asharukwa anoremeredzwa, uyezve nezvevanofanira kunge vachiita kana vari kudzimba dzavo. Ari makanyi muntu unofana kunge ari muntu unogaraakati hloo achiite zviro zvakanaka.

Vana adoko vane zvikora zva vano enda zvisina basa nekuti hai muntu akura ere kana kuti asati ikweyo ndiko kwa ano ende ko dzidziswa zvaka wanda wanda muku nyora ku erenga zveshe neku emba.

Muzvikora munofundiswa vana zviro zvakawanda maningi zvakasiyana-siyana, zvechienderanawo nekuti muntu nguwa yakhona iyoyo urikuda kufunda chiini. Vamweni vanoenda koodzidziswa kutambe bhora, vamweni vanodzidziswa kubika, vamweni vanodzidziswa kuemba, vamweni vanodzidziswa kurumba. Ndimwo mwezvinofundirwa muzvikora, ndoo mevanozvidzidzisirwa kazhinji kazvona.

Vana mazuva anaya vakufunda zvakanaka vanenge vachinyore zviro zvavo parunhare mbozha. Pamipi parunhare mbozha ndipo pavanenge vachionera zviro zvavo zvizhinji veshe vachifunda vakaningira mifananidzi nei nezveshe zvavanenge vachida kuona.

Kufunda kudanho rekutanga kune dzidzo yekutanga yatinosangana nayo. Ino ndikwo kunodzidziswa vana zvakawanda, ndikwo kunodzidziswa kuti vaziye kuti zita ravo vanozi anaani, ndikwo kune vadzidzisi vanoema ema vanenge veidzidzisa vana kuti kufunda kwakakoshera chiinyi, kufunda kwakanakira chiinyi ndokwevanofundira kudanho rekutanga.

Muzvikora zvega-zvega zvinenge zvine adzidzisi arimwo anenge achidzidzisa ana tsika nemagariro. Uyezve panange pane mukuru vechikora unonga aripo mukuhloya nekuningira kuti vana varikutedzera ere mitemo inonga iripo pachikorapo.

Muzvikora vanogadzira nzvimbo dzekuti vana vadoko vaone pekutambira vaone kudakara. Ngekuti kufunda hakusingori kufunda kwega-kwega vana nguva yekuti vanombodavo kumbodakaravo veionavo pekutambira veimbo araidzavo bvunga dzavo.

Vana vadoko vanoenda kuchikora kofundiswa zviro zvakawanda maningi zvakasiyna-siyana kuzvikora ino ndiko kwavanobhuirwa kuti muntu mukuru unoremekedzwa muntu wakaura kwavari unoitwa muremeredzerwei uye tinozviitirei kuti tiremeredze asharuka edu.

Kufunda kwedanho rekutanga ino ndikona kunotanga kudzidzisirwa vana kuremeredza. Kunyora mazita avo kuverenga nekuona kuti aa izvi zvakashata nekuona kuti izvi zvakanaka. Ikweyo ndikokwanotanga kuzvifundisirwa.

Kufunda kune madanho akasiyana siyana. Kune danto rekutanga. Ikona ino ndiko kune zvakawanda zvinoitwa mukukudze muntu nemukumuaka. Pakuaka muntu kunotangirwa padanto rekutanga rekufunda iri. Mudanto iri ndimo munodzidza vana zviro zvakawanda. Kuita mashamwari, kuremeredza asharuka nekuziya tsika nemagariro zvakanaka mumuganga.

Ikodzero dzevana vadori dori kuti vaende kuchikora. Mwana umwe ngaumwe unofanire kunge achiende kuchikora kuti afunda. Afunda zvakawanda, afunda zvinoenderana neupenyu, zvinoita kuti muntu abudirire nezvinoita kuti muntu agarisane nevamweni zvakanaka.

Chikamu chekutanga chekufunda vana kunyora mazita avo kudzidziswa zvakawanda wanda kunyora kwakona nekuverenga zveshe nekuremekedza vasharuka nekuti uyu munhu aite hunhu hwakanaka

Vana vadoko vanofanira kuenda kuchikora vari vadoko vaone kudzidziswa zvakakosha zveupenyu zvinoenderana nekurarama kwemazuva aziye. Vaziye kuti muntu unofanira kunge akafunda aonevo kuzoona chekuita nendaramo yakwe.

Vana vadoko pavanoenda kuzvikora vanoenda kodzidziswa kunyora kuerenga uyezve nekuziya kuti vabereki vanoremekedzwa nezveekuita mabasa avanofanire kuita vari kumbatso kwavo.

Kufunda kwakanaka ngekuti mukufunda ndimo matinodzidza kuitawo mashamwari kudzidza kureketa nevamweni zvakanaka kudzidza kuremekedza kudzidza kuti izvi zvakanaka izvi zvakashata ndopatinodzidzisirwa fanike danho rekutanga ndorononyajya kudzidzisa muntu tsika nemagariro.

Ana adoko anoenda kuchikora anoenda koodzidziswa rudo chairwo kuti muntu iva une rudo, vamweni vachona vanoenda koodzidziswawo kushandisa maoko avo nekuremeredza asharukwa nekutoziya tsika nemagariro.

Kufunda kwekutanga kunoite muntu ino ndikona kunofundiswe vana vadodori kuti kunyora unoita munyorerei, uchinyora unomboita kudini kunyora kuperetera mazwi zveshe nekuerenga ndiko kwatinozvifundisirwa ino.

Ana azhinji anokurudzirwa kutanga dzidzo anemakore mana apapo ndopanoenda kuchikora oguma odzidziswa kuremeredza asharuka kunyora mazina avo nekukonawo kuti kana ndaenda kwakati ndopetukawo nguwa yakati ndokudzidziswa zvakawanda vanodzidziswa kushandisa pfungwa dzawo apo kuchikora ino ndiko kundzidziswa ana kutamba neamweni kuona kuti izvi zvakakosha izvi azvina nekudzidze zvakawanda wanda.

Ana adodori vanoenda kuchikora. Vanoenda koofundiswa zvakasiyana siyana. Ikwona kuchikora ndikwona kwavanoenda koofundiswa kuti kumhatso vanofana kudetsera abereki awo kuita mabasa aanenge aripo pamhatso po. Kunyari kuita chiinyi vanofanira kunge vachikwanisa kudetsera wo vabereki awo uyezve nekuaremeredza.

Kuchikora kwevana kwakanaka kuitire kuti pfungwa dzawo dzifunge zvakakosha dzisiyane nezvekufunge zvekumwe mitoriro nezvimbwa zvinomwa vantu mazuva anaya, zvinenge zvakakosha kuti mwana agare achifunga zvemabhuku akwe, kuchikora kwakanaka nekuti kunodzororedze vana kunoita kuti vana vasabude mugwara.

Mukufunda kwepadenga kwepadenga-denga, ndiko kunonga kwechifunda vanthu vechishandisa makombiyuta mukunyora, nemukuendesa zviro zvavo zvavanenge vechida kuendesa kuvona vanonga veivadzidzisa, ino ndiko kwaanoshanda maningi ngekuti munthu weshe unofanira kunge eikona kuishandisa.

Kufunda kwepamusoro kwakanaka maningi ngendaa yekuti vana vazhinji vanoenda koodzidziswa kuti kuaka unoshandisenyi, kutsetsa unoshandisenyi, kunyari kusonakwo muntu unodzidziswa, kuti unoita masonerei marokwe akanaka.

Ana adoko anoenda kuchikora kodzidziswa kunyora kuerenga uyezve nekuemba nekukona kutamba nevamweni vana uyezve zvikora ino ndikona kwavanodzidziswa kuremekedza nezvavanofana kuita mudzimba dzawo.

Kudzidza kwepamusoro soro kunotorwa chero mundu unenge aane zvikwanisiro zvekunge echiendayo echofunda ino ndokwaanenge onatsa kupenenzera echinatse kuziya kuti ndinowaka ndaakadai kana kuti ndinosona ndakadai nekuti magetsi anohambiswe akadayi.

Muzvikora zvizhinji vana vanofundiswa kuti vakone kushandise maoko avo kunyange kuri kuti pamweni pacho vanofundiswa zvinechekuita nemagetsi zvinechekuita nekuaka zvine chekuita nekutsetsa kungaa nyangwe kusona hembe kana zviini zvingange zvichisoniwa.

Kufunda kwakanaka ngekuti hauzotamiwo kwekushanda. Hauzotamiwo chekubata-bata ngekuti unenge unemapepa ako akakwana. Ukange wakafundiswa kusona kana kufundiswe kubika uchatanga kubika wechitotengesa, unenge watoziya kuti waanezvekuitawo ngendaramo yako. Zvasiyana nekumbaati tende kumbatso.

Kufunda kwakanaka ngekuti ndiko kunobva ana chiremba, maticha ,manesi nemadhokota ngekuti vantu vakasafunda vantuvo ava avawanikwi vechibuda kudzimbako uku vasinakufunda vantu vakafunda vanenge vakafundira zviro zvakona ndivo vanozoti rapa ramangwanaredu.

Kufunda chiro chakanaka maningi ngekuti unokwanisa kuwana mushando wese weunenge uchida kana uchinge wakafunda. Kana uchinge wakafunda une zvakawanda zveunokwanisa kuita muhupenyu hwako. Vamweni vanopedzisira vakubanze kwenyika, vamweni vanopezisira vavakuru venyika ngenda yekubudikidza kwekufunda.

Munthu weshe paanopedza kufunda kufunda kwekutanga nekwechipiri unosisirwa kuti aangire echienderere mberi echondofunda kwakazi kona kufunda akugumi ende kufunda akunazve zeramunthu weshe unekodzero yekufunda.

Ana echikora akachena eyifunda arikufunda ngezviro zvinyowani zvakushandiswa mukufunda. Variyo kuchikora ana mukoma nana taita, majaha neasikana varikufunda variyo kuchikora. Kufunda kwakabanaka, kufunda kwakabanakisa yaambo eya. Vamweni vana vanomukira mangwanani.

Mwana wechikora weshe paanoenda kuchikora ndipo panoenda kofunda zvakasiyana siyana vamweni ndikwo kwavanobva Voziya kuti ini ndichakura ndai ndakura ndichange ndeiake mhatso ndakura ndichange ndiri mukoti ndakura ndichange ndiri chiremba zvichienderana ngekufunda kwaanenge akaita.

Kufunda kwedanho rechipiri kwakanaka ngekuti vantu vanodzidziswa maningi kushandisa maoko avo. Vantu vanenge vachikona kusona, uyezve kana kubika. Vantu vanenge vachifundiswa zviro zvakanaka zvakadaroko.

Vanhu pavanofunda vanenge vechifunda vechiziya kuti inini mangwanai ndichade kuzoite chiremba , mangwani ndichzode kuite munhu unoite zvekurima ,mangwani ndichazode kuita muvhimi, saka vanofane kunge vakadzidza kuziya zveshe zvakakosha nezvisina kukosha zvacho kuti vazoziya kuti mangwani pandinenge ndakuita basa rangu zvinonditikabeza ngeizvi nezvisinganditikabezi ngeizvi.

Kuzvikora vana vanofundiswa zvakasiyana siyana. Vanodzidziswa kuaka. Vanodzidziswa kutsetsa. Vana vanodzidziswa izvi zviro zvakadai ngeizvi kuti vaone kuzorarama zvakanaka. Vachitengesa zvavanenge vatsetsa. Muntu akadzidza kutsetsa unenge ototengesa matebhura zvakawanda wanda zvekutsetsa. Vamweni vanodzidziswa kuaka dzimba. Vamweni vanenge votoaka umm madzimba.

Kufunda kwakanaka ngendaa yekuti muntu hauzosweri vakagara pashi usina zvokuita. Hauzotamivo chounonga uchikona chounonga vakafundiswa kuti uite ukange uri muntu vakafunda hausweri uchiterana nemabhava. Kana kuswera uchiterana nezvinodhaka ngendaa yekuti unenge uri muntu une ndxondo dzinenge dzakafunda.

Vamweni vantu mundaramo dzoo vanoenderera mberi veifunda umweni muntu unenge echida hake kufunda ngezvemagetsi kuti azonge echiita zvokugadzira magetsi mudzimba vamweni ndoo vanoita xvokufundira kuti vanobaira vantu, vanoda kurapa zvee vantu, izvi zvinoda kuramba zveitwa nokuti kufunda akuperi.

Muzvikora mwega-mwega ana anodzidziswe zvakasiyana akomanavo neasikana anombafundiswa kuite zviro zvakawanda. Amweni anodzidziswa kusona asikana anodzidziswavo kusona amwe akomana anonga anenge achidavo kudzidziswa zvekusonazvo anondo dzidziswe zvekusona. Anodavo kubika anondodzidziswavo zvekubika. Anodavo kuruke musoro anondodzidziswavo zvekuruka musoro.

Kuenda kuchikora chiro chakanaka maningi kuvana veasikana nyangwe kuna ana akomana. Nyangwe anamai naanababa vanokurudzirwa kuti vange vechiendawo kuchikora. Vakaende kuchikora pfungwa dzinofunge zvakanaka, nemabasa aazonesi kutsvaka kuitire kuti nungo dzisazoramba dzakabata vantu mudzimba.

Kuchikora tinofunda zvakawandawanda ingange iri mitambo, inenge iri chiinyi ndopatinofundire zvakawanda zvetinozosangana nazvo mundaramo dzedu, tinodzidze zvakawandisa, kungange kuri kupepeta, kungange kuri kuite kubate nguwa ndiko kwetinozvifundira ikweyo kuchikora inono. Tinoona vana vanomukira mangwanani, vasikana nevakomana vanomukira mangwanani veindawo kuchikora kuti vafunde zvakasiyana siyana.

Muntu weche unofanika kufunda kuti aitewo bepa rake rine zvidzidzo zvake zvinokwana kuite zvishanu kuti aone kuzoone mushando nokuti kuzhinji kunoti kuti ufunde kuendereraberi unofanira kunge unezvidzidzo zvishanu zvinofanire kunge zviri zvishanu nokuti uwanewo basa vanenge vechide zvidzidzo zvishanu.

Mundau mwega mwega mune zvikora zvakatoakwa zvekuti vana vange vechienda vechofundira iyoyo. Mwana wega-wega une kodzero yekuenda kofunda zuwa ngezuwa. Izvi zvakanakira kuti vana vanenge vane zvekuita panguwa ngenguwa achaonekwi-onekwi munharaunda vechiite zviro zvisina kukodzera.

Kufunda kwakanaka kunoita kuti vana vasatora zvinodhaka pavanenge vari mudzimba paya. Vanenge veifunga zvezvikora kwete kuita mushando wekuteera mumbabhawa nezvimweni zviro zvavamenge vachii ita zvisina kururama .

Kufunda kwedanho rechipiri kwakakosha kunobatsira vana kuti vaite bepa rinovakwanisa kuti vange vechizopuwawo mabasa. Basa reshe raunenge uchida kana kunyaenderere mberi unonga uchishandisa bepa raunoona padanho rechipiri muzvikora.

Kufunda kwepamusoro kunoita ikoko kwekusekondari. Ino ndikona kunofundiswa vana kusona, kubika zvingaenge zviri zvenyi. Kana kuvheneka kana kugadzire chiiyi zveshe zvinodzidziswa vana zvinonga zvechidzidziswa vana kona kusekondari.

Kufunda kwekwadanto rechipiri hakuketi kuti kwai uyu ndimai uyu muntu mukuru uyu mwana mudodori. Muntu weshe unotenderwa kuuya kofunda kuchikora muntu weshe une mvumo yekunyorazve patsva kana echinge akambokorera kunyora kana kuti akanyambonyora akambofoira.

Muzvikora mweshe mune vadzidzisi vanenga varipo vanofundisa ana tsika nemagariro uye zvakakosha zvoupenyu, uyezve ndivo vanodzoreredze vana kana vachinge vorashikwa, voite misikazwa isikaiti.

Muzvikora vana vanodzidziswe zvakawanda. Vana vanodzidziswa tsika nemagariro, kuremeredza asharuka, nezvakanaka nezvakashata zvinofana kuitwa pazvikorapo kana kuti mumakanyi mwavo, nekuvabereki kwavo.

Mwana wega wega une kodzera yake yeku enda ku chikora uyezve mwana unofanira kuti ayende ku chikora madanho eshe kuti asange owonekwa achiite zveku tora zvinodhaka ne zvaka wanda wanda mu ndaraunda kungo oneka peshe peshe mwana oga oga unofanira kunge echi muka mangwanani oyenda ku chikora ne amweni.

Kufunda chiro chakanaka kunobatsira kuti kuti pfungwa dzingware dzinooneka dzakufunga zviro zvakadzama zvine udzamu. Muntu unenge eifungawo zvinoenderana nenguwa yanenge ari muntu unenge akafunda unowanikawo achikwanisa kuwana mabasa akanaka mabasa anenge ari nani zvinonga zvosiyanwo nemuntu usina kufunda unenge echiitawo bhiridha nezvimweni mweni zvisingadi fundo.

Muzvikora tinofundiswa zvakàwanda ndimi matinodzidziswa kusuka , kuremeredze asharukwa ,ukasangana neasharukwa unofana kuachungamidza ndimi matinofundiswa zviro zvinotiaka.

Kufunda kwedanho rechipiri kunonga kuri kwekuti munhu adzidzire kuziya kuti kutsetsa kunomboitwa ekudini, mutsetsere wacho tichide kutsetse tebhura tinombotsetsa takaningire kuri ,tinotsetsa teiite muitirenyi, uye tinozviemesa zvakadini.

Mudanto rechipiri rekufunda mune zvakawanda wanda zvinodzidziswa. Vana vanodzidziswa kushandisa maoko avo, vana vanodzidziswa kunyora, vana vanodzidziswazve kuremeredze vantu veshe vanenge vati muntaraunda mwavo uyezve neantu asharukwa.

Kufunda kwakanaka, akunazve zera. Uyezve kana muntu anyamboita makurirei uchizwe kuti iwewe mumwoyo mwako unode kuramba wechindofunda, unode kututsire kufunda, unongoramba uchienderere mberi wechifundawo wechitutsire ruzivo rwako.

Kumunda kunemadanho akasiyana-siyana kunedanho rekutanga kwoita danho rechipiri kwozoita danho repamusoro-soro kazhinji ndikwo kunozopuwa vanhu madhogirii avovanozoshandisa mukutsvaka mushando dzavo peposhe pavanenge voda kubuda munyikane nepeshe pavanenge voda kubuda munyika.

Muzvikora vana vanonga vachidzidziswa kugara munzvimbo yakachena, zvinobvira mukudzidziswa mukushambidze zvimbuzi kuti zvigare zvakachena, izvi zvinoitirwa kuti zvirwere zvisapararira panenge vantu varipachikora.

Kufunda hakuna zera, kufunda akuna zera, akuru neadoko eshe anondotenderwa kufunda, akuna kuti kwayi iwewe wakurisa, kana kuti iwewe uchiri mudoko, muntu weshe unondotenderwa kufunda, kufunda akuna kuti kwayi uyu ayendi, uyu unodini muntu weshe unondofunda, tinoona antu akawanda anondoenda kofunda, eya antu anoenda kokapuridzira-kurudzira kuchikora kofunda kuti antu ayiteee.

Kufunda kwedanto rechitatu kwakakosha ngekuti ino ndikona kunobva muntu onasa kuziya kuti inini ndinoda kumboitei mundaramo mangu inini ndichange ndeimbobata basa renyi mukurarama mwangu.

....zvepamusoro ndiko kunodzidziswa vantu kuti vechida kunge vechitsvake mushando vanoningirisirwa kuti vange vane zvakadini uye ndiko kwavanobhuirwa nekudzidziswa kuti wechida mushando unombodini, unombozviona ngokudini, unomboita munyorerei tsamba dzako.

Muntu kana achinge apedza madanho eshe ekufunda epashi unozoendazve kofunda chikora chikuru chekupedzisira mundaramo yakwe uku kuchikora uku hazvina ndaa kuti muntu wakakura seyi kana kuti mudodori sei unongotorwa oita zvaanenge achida kufunda unofunda maererano nezveshe zvaanenge achida kufunda nezveshe zvaanenge ada ikweyo azvina ndaa nezera

Kufunda kwakanaka ngekuti muntu weshe anenge ajeka pfungwa. Pfungwa dzinenge dzobashanda, ndxondo dzinenge dzanombavhurika kuti muntu wokonawo kureketa pakati peantu, muntu waakukonawo kuema pamberi paantu oreketawo zvakanaka , muntu unenge okonawo kufunga kuti zvandiri kuita panguwa ineyi zvinoita ere .

Kufunda kwepamusoro soro kwakanaka ngekuti akusarudzi vantu akuna zvezera rekuti muntu uyu achaiti kufunda azvirambidzwi kuti muntu afunde muntu anotenderwa kufunda ana mai ana baba vambogara mudzimba Vanotenderwa kuramba vachofunda vachitutsira vachitutsira mapepa awo.

Kana mundu apedze kufunda kwepakati nekwekupedzisira mundu unorambe echiyenderera mberi echofunda echiona mapepa Ake anozomupise mushando kana echinge apedza kufunda apedza kufunda ndipona paanozopuwa chipepa chake chaanozoshandisa kana abuda kuchikora chachona chefundo iyi yepamusoro.

Kufunda kwepadenga ndikona ikweyo kwekuti vantu vanenge veidzidziswa maningi nyanye-nyanye kushandise nyara dzavo. Kuti vona vaone kurarama, nyara dzavo ndoodzavanenge vechishandisa mukuita zviro zvavo zvavanenge vechiita vechidzidziswe kugadzire zviro, kuitira kuti vaonewo kurarama.

Antu anoenderera mberi nekufunda vanemikana yakawanda yekuone mabasa akasiyanasiyana uyezve vanenge vachizonge vechiwanawo mare yakatiwandei kudarika vanenge vasina kunyanye kuzofunda ,vakafunda vanowanawo mare yakawanda uye vanowana mabasa arinani.

Kufunda kwevantu vanenge vakura kunenge kuri kufunda kwekuti vanhu vanoenda voguma vofunda panguwa yavanenge vari kufundawozoite zvekupetuke kumakanyi vapedze kufunda vapedza kupuwa zvipepa zvawo.

Kufunda kwemhando yepamusoro kwakanaka ngekuti muntu unobveyo oziya, onasekuziya kuti opinde munyika unoende kotsvake mabasa anoenderana naye, anoenderana nezvaakafunda zvaakafunda ndzivo zvaanoenderawo kopuwirwawo mushando.

Mukufunda kwevantu vasharuka kunosanga vantu vakasiyana siyana vantu vanenge vabva kunyika dzakasiyana siyana vantu vanenge vabvawo kunzvimbo dzakasiyana siyana chibingapizo chingori chimwe chekuti muntu weshe unenge echide kuone kufunda kwakakwana.

Kufunda kwemhando yepamusoro ndikwo kunodzidziswa vantu zvakawanda-wanda zvakasiyana nezvendaramo yedu. Vantu vanofundiswa kuti munyika umu munoda mapepa akadini kuti muntu uone kuwanawo mushando uone kuwanawo pekubata-bata unonga wafunda zvekuti unozodini unozotsvakawo mushando unozoite mutsvakirei unouona sei.

Muku funda kune madanho aka siyana siyana kune dando rekutanga koite dando re chipiri koite reku peesira ino kudando reku peesira ino ndikona kuno ende vantu kuti vaone kupuwe mapepa eku shandisa mu nyika umu ndimo mune mapepa makuru anoshandiswa muku tsvaka mishando muku tsvake nzira dzeku rarama ndidzona aya mapepa ano detserawo kuti aonewo mabasa aka siyana siyana.

Kufunda kwepamusoro kwakanaka nokuti ndiko kunozotipa mapepa atinozoshandisa mukutsvake mushando. Mushando yeshe inongodawo mapepa anenge ari epamosoro tikapedze kufunda zvepashi tinoramba tichienda tichienda kufunda akuna zerapi muntu weshe unondotenderwa kufunda teshe tinondotenderwa kufunda kwepamosoro kwakanaka kwakanakira teshe ende akusarudzi.

Kufunda kwedanho repamusoro akuna zera uyezve akurambidzwi muntu kana wechida hako kuramba wechifunda wechiwedzera kufunda kwako azvirambidzwi munhu iwewe muntu ndiwe unoramba hako wechienda kwai kufunda akuperi.

Kufunda kwepamusoro soro kwakanaka ngekuti ndiko kunoita kuti tisangane nevantu zvakasiyana-siyana, ndiko kunoita kuti tizoziya kuti nyika ino iyi ine vantu vanobva iyi nevantu vanobva iyi zvakasiyana-siyana vanoungana pandau imwe kuti veshe vange vachiwana chiro chimwe chinoita chiri icho, dzidzo, muntu weshe unenge ahambira kufunda kuitira kuti azowane chipepa chake chekushandise munyika.

Kunozi kona kufunda hakuperi munyika, kufunda hakufi kwakapera. Muntu unongoramba wechifunda, kunge wechingode kufunda unoramba wechindoenda wechindofunda. Wechindoenda wechipuwa mapepa ako wechindofunda wechindoenderere mberi. Hazvizi kushata, kufunda kwakanaka, kunoitawo kuti iwewo ndxondo dzako dzinge dzichishandawo zvakanaka.